Munhu akakona mushando unongana eidawo kupuwa mubairo kumukurudzirawo kuti mangwani ashandezve zvakanaka ngemwazvo ngekudaro unohiniwa chiro chekuti atendwe ndichona.

Pakaitika denda mupengo rebesha anhu airingira kuonekwa kuti avana denda iri here kubudikidza ngeku nokorwe zvikararwa pahuro pavo.

Antu anotaticha ngezvematenda mupengo zvinongana zviri mumasaisa sai zvimweni zvinoonekwa mumabhuku vantu veitaticha veironzerwa nekuzwisisa.

Eya, nevakoti vanopfeka yaambo kudziputira kuitire kuti vasaashire madenda avanongana vakaringirana nawo, panguwa yavanongana veidetsera muntu.

Vantu vanogara vakadzidziswa ngema denda mupengo, kakurutu denda rakauya mugore ra "2019" denda ranga rine besha mpengo rakapedza antu.

Ana adodori anopimwa kurema kwawo, kuitire kuti vaonekwe kuti vanorya zvakakwana ere nekuonekwazve kuti avadi chikafu chinoaka mwiri ere.

Kune matenda mupengo anopedza antu matenda akadai inodzivirira achinge auya haagari ane mitombo yawo ngekuti vantu vanongana vasingazivi.

Ana adodori anoda kuenda navo kuzvibhedhlera varingirwe ngevakoti kubudikidza ngedambudziko ravanengavanaro. Vamweni vanenge vasinga koni kufema vanoda kubetserwa ngemucheni.

Matenda mupengo paanouya makoti nemadhokodheya vanofanira kupfeka mbatya dzinoita kuti vazvidziirirewo vasabatwa ngematenda awo.

Kakurutu kukauye madenda mupengo antu anengana anezvirwere zvakadai ngezvechukera nengazi dzinokwora ndivo vantu vanonga veiringirirwa kutanga kurapiwa kudziirirwa kubva kuma denda mupengo.

Madenda mupengo akauya aketi kuti mwana mudodori ere kana musharukwa unofanirwa kupuwa mutombo kana kubaiwa weshe ungave mudoko ngevakuru.

Matenda mupengo anoda kubairwa kana kumwirwa maphirizi, anodazve kuti vantu agare vakadziputira mumuromo dzavo nemiro kuitire kuti vasafemerana.

Denda mupengo anongouya zvisina kutsarikana eirwarisa antu eipedza antu nyika ngenyika ndaraunda ngendaraunda azvinei kuti ndiani kakurutu Madhokodheya nevakoti ndovanonyanya kufa.

Nguva yebesha mupengo anhu aikurudzirwa kupfeka hembe dzinoite kuti asabatire denda apedza kushanda kana kubatsire orwara, okhumura vorasha.

Mamupengo anoda kubairwa nekuti vantu vamwe mapirizi kuitira kuti denda risauraya muntu nekutizve risaparadzika reienda kune antani.

Maditamupengo idenda rinengana reiuraya yaambo arisiyi muntu rikasabatikirwa rinoda kubatikirwa kuitira kuti risauraya.

Dendamupengo rakauya rine beshamupengo rairingirwa ngemuchini dzechiyungu muchini dzakona dzaishandiswa kubekwe mukanwa koringira kuti muntu aana denda ere rakadai ngeiroro.

Ana adodori anodonhedzerwa mitombo kakurutu vayani vanenge vachangobva kubarwa. Vane mitombo yavanodonhedzerwa vozopetukazve veizopiwa sti majekiseni.

Yakanaka yaampho kuishandisa, vamweni vanoita ekuibika vomwa muto wakhona, vamweni wo ndivo vanotora kuibika voita muriwo, inotutsira ngazi mumwiri dzevanthu.

Antu vanokurudzirwa kumwa mvura yakachena mvura yakaongoororwa isina makonye mvura inengana yakabekwa mutombo kuitira kuti isarwarisa antu.

Panematenda amweni anobayirwa ntombi dzega dzega, kubudikidza ngemakore edzinenge dzanawo, veyidziyirirwa matenda akadayi nganosangana ngentombi.

Vantu vanorapa pamhene kubudikidza ngekuti vanengana veida kuti veshe unedenda neusina mare arapive pamhene. Kuti vantu vapore vasaramba vane matenda.

Majaha nendombi amweni anohamba eyidetserana nemadhokodheya nevakoti veyidetserana kufundisina ngezve matenda anoonekwa muntaraunda pamwepo nemunyika.

Majaha, ndombi, madzimai nevaisa vanofundiswa kakurutu ngematenda ekuti vadzidziirire pamandi. Kune vamweni vanoite zvepamandi vasingazoshandisi kuti vasatapukire matenda

Mvura inodikanwa yampho mumiri memuntu akashomanika mvura mumiri make unosangana nematenda akati kuti mvura inosuka zvakawanda.

Vantu anokurudzirwa yaamho kumwa mvura yakachena, mura yakavhenekwa, yakaningirwa inobuda mumupombi kana kuti inobuda mumugodhi.

Antu anokurudzirwa kumwa mvura yakachena kakurutu mvura dzemimigodhi dzinongana dzakaongororwa dzakachena nedzimweniwo dzinobuda mumapombi dzakabekwe mitombo.

Ntaraunda ngentaraunda inoiswe vantu vanongana vakaemerera zveutano veihamba veifundisa vantu kubudikidza ngekurarama kwakachena zviro zvinenge zvakahlamburika.

Muzvibhedhlera munoonekwa majekiseni inodzivirira matenda akadai nezvigwadara matenda akadai negwirikwiti anoonekwa ariyo majekiseni ana eyipuwa eyi bayirwa.

Vakoti nema dhokodheya vanogara vakafundiswa kakurutu ngeakuru awo anongana auya , amweni anobvawo kubadze kwenyika dzakasiyana siyana .

Muntu weshe unokurudzirwa ,kuti aende kuchibhedhlera aonekwe, nekudetserwa, ngemitombo, maringe ngedenda reanengana akaringirana naro.

Madhokodheya anofundiswa maringe nekurwara kunoita anhu masoro viekufundiswazve kuti vanovarapa zvakadini nekuvachengeta mundau dzao dzenga kuti vasarwisana nevamweni.

Vantu vane matenda ema soro akashata vanoda kubatikira yambo vanoda kuendesawo ku zvibhedhlera veyi ningirwa musi umweni dambudziko ravo rino detsereka rika darika.

Amweni antu anenge ane masoro akashata anotize pamhatso, kogara mumapato veitakana nevantu. Vamweni vanotouraya kana motokori dzemene ngekushata kwemasoro kwevanengana vakaita.

Madhokoteya nevakoti vane nguva yekudhibana veipemberera ngemushando mukuru wevanengana vapedza kubata, vombodzorora veimbotambawo.

Antu ane masoro akashata vanohamba veionekwa vasiya kundxoka pamweni veirya zviro zvakasvioa zvakarashwa, pamweni pakona vanotoponda vantu.

Ana anengana akabarwa ane matambudziko amweni anooneka achiri vadoodori kuti une denda remusoro amweni anozoonekawo akura kuti une dambudziko.

...anemasoro anengana asina kueme zvakanaka anode kuramba akaringirwa kuitire kuti vasapokopeya. Nguva imweni unofunga kupokopeya oenda kwaasingazikanwi.

Muntu azvinei nekuti anengana aine soro rakashata unodawo kudiwa nehama dzake ndokuti awone kuponawo zvakanaka nekukasira pamwepo.

Ndaraunda nge ndaraunda ino onekwa ine antu e utano anonga eyi hamba eyi ongorora eyi dzidzisa zve vantu ku shambidzika matenda mvura dza anomwa dzei ningirwa ndiona.

Zvibhedhlera zvega-zvega zviri muntaraunda chimwe ngachimwe chinenge china dhokotera unochiemera eishanda aripo eidetserana nevakoti.

Vayungu vemene vanoonekwa vari kuzvibhedhlera veirapwawo neantu atema, vanengana vakadzidzirawo zvekurapa kubudikidza ngekufunda pamwe neku taticha.

Anamayi aneanaadodori anokurudzirwa kuti apeana mukaka kugumisa panguva yehunonga hwahundumure hworumba hwega hweiziya pekuona chekurya

Kune zvibhedhlera zvidoko zvinoonekwa ndaraunda ngendaraunda kuti zvidetsera antu amweni anenge asina mare yekuhamba kuenda kuzvibhedhlera zvikuru kuti vadetserwe.

Antu anorwara anodawo kuvhakachira, apo pavanengana vari muzvibhedhlera, vakabatiwa mubhedha, vanoda kuringirwa nekue ndeserwawo zvinoryiwa zvinonaka.

Madzimai akawanda anodetserwa yaambo muzvibhedhlera panguwa dzavanengana veibara vana vanodetseraka yaambo kakurutu veipuwa majekiseni ekunyaradza marwadzo.

Muzvibhedhlera munoonekwa mune mapepa anopfeka anodziirira vakoti nemadhokodheya kuti vasatapukire matenda kubva kune vantu vavanongana veirapa.

Muzvibhehlera munenge makachena yampho munokuiwa mokorobhiwa moningirika munenge makati chowee meihamba mhepo inongana yeitonhorera zvakanaka .

Muntu akaguma pachibhedhlera asingakoni kuzvihambira unokwidzwa pamubhedha ochovhiwa kuendeswa muchibhedhlera mwaanengana aide kurapirwa ari .

Muzvibhehlera munoringirwa ingava ngazi yevantu yeiwongororwa kuti amuna chitenda ere chingadai chiri mukati mwemuntu ere, kuti muntu wakona azoona kudetserwa kurapiwa.

Zvibhedhlera zvimweni zvinoradzika vatenda kuburikidza Ngedenda ranenge anaro umwe naumwe eizooneka ari pake ega asingaoneki nevamweni.

Antu anopimwa kungava kureba kuti aonekwen kuti unomwa mapirizi akadini kungava kurema kwake unopimwazve zveshe izvozvo zvinoitwa kuti aonekwe kupuwe mutombo wakaedzana nemwiri wake.

Majaha nentombi vanofundira kuita madhogodheya beyienda kuzvikora zvakadai ngemayuniversity amweni anenge anengana arikubanze kwenyika beyidibana nevamweniwo beyipanana hunyanzvi hwakasiyana siyana.

Kune vantu vanodetsera vakoti nemadhokodheya. Anengana veitumwa kuashidzawo chino neicho pamwepo, kakurutu paya paanoavha muntu. Vanoda antu akawanda anovadetsera.

Madhokodheya anopika panguva dzanendana eifunda kuti inini ndinopika kuzorapa vantu veivabata zvakanaka yambo ndeizovaporesa.

Makoti vanofundisana maringe nemarapire nekurapwa kwemuntu veionasana varipamwe veikakadzana unoafundisa unongana eivakombidzira nekuabhuyira zvekuita.

Kuzvibhedhlera vane mukuwo wekufundisana, ngemashango anorapa, veikhombedzana, veimatorazve veiedzurira kuda kuona kuti anoporesa ere denda rakadayi ngerineshandiswe maphirizi.

Kuchikora ntombi nemajaha vanotaticha mabhuku anongana ari mumbatso ino erengerwa ndimo mwavanoenda veiringira zveshe zvavangada kuziya mukufunda mwavo.

Vakoti nemadhokodheya, vanodzidzisana, maringe nemarapire avanengana vechiite muntu. Vanokarakadzirana nguva yega-yega, kuti zviri zvishandike, zviti mphoryo.

Kugara akadziziswa kubudikidza ngevanthu vanogana vane misoro isikazi kueme zvakanaka. Vanodzidziswa veipuve yambiro kuvanthu vakadai ngeava ngekuti vane mukuwo wekuda kuita magwiti nukukuwadza vanthu.

Vakoti nemadhokodheya vanodzidzisa vanhu yaamho maringe ngematenda akasiyana siyana avangadaro veidhibana navo kakurutu mukati menyama dzavo.

Aya akadzisiswa muntaraunda ngezvematenda anohamba eiunganidze vantu eivafundise eivaronzerazve kuti muntu akaita denda rakadai ngeremamota unodei.

Vakoti namadhokodheya vanodzidzisa vantu yambo maringe ngezvikafu zvinoryiwa, kakurutu chikafu chemashakani ndichona chinokurudzirwa yambo kuti vantu varye.

Madhokodheya nevakoti vanohamba ndau dzakasiyanasiyana mukati mwenyika veifundisa vanhu maringe nematenda nekurapwa kawo nemitombo yavanenge veishandisa.

Vanoramba vakadzidziswa kubudikidza ngemadenda akadai ngeavangasangana nawo. Kuitire kuti vamadziirire kubve kwaari nguva iripo, vasati varadzikwa ndiwo pashi.

Muzvibhedhlera madzimai ane mimba anobatikirwa yaambo. Vanogara vakaringirwa kuonekwa kuti, havana chati chovarwadza here? kuitira kuti vakasire kudetserwa.

Madhokodheya anondibana neatenda pazvibhedhlera vanovatekesawo veionawo mukuwo wekushokodza nawo kuitira kuti vantu vazwe kusununguka.

chibhedhlera chega-chega chine vantu vamweni vanoshandepo vasiri vakoti kana madhogodheya. Vanongana veiringiravo pachibhedhlera apa kuti pakashambidzika ere kungaakupukuta nekupatsvaira.

Madzimai aneana adodori achabva kubarwa, vanokurudzirwa yaamho kuti vamwise vana vavo mukaka kudzimara chachindumure. Kuti asabatwa ngematenda.

Ana mbuya naana sekuru anoende kuzvibhedhlera veiningirwa pasina mubhadharo wavanopuwa kubudikidza ngekuti vavasharukwa vanoonekwa kuti avachina chavachakone kuita.

Vantu vanoita vaende kuzvibhedhlera vasagare vakaungana umwe ngaumwe unozwi ngaagare Ari pake ega kakurutu mwazuwa akanga kune denda mupengo remabesha .

Vantu vane denda reshuramatongo vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera mwedzi wega-wega. Pavanoenda veiringirwa nekupiwa mutombo yekuti vasha....

Majaha nemadhodha anorapwa mumhatso mawo ega ,madzimai nendombi vanoonekazve veirapiwa vari pawo wega hawadhibaniswi mumwemo.

Muzvibhedhlera zvakakura ukaendepo unoona rubetsero rwakakwana pazvese zvaungana uchida pamweni nekuningirwa nemichina inenge iripo ingadaro iringazi inoda kututsirwa inongana iripo.

Pazvibhehlera zvikuru ndipona panoitika zvakawanda panopuwa rudetsero rwakadai nemichini inongana yeiringira matambudziko akasiyana siyana.

Zvikwangwari zvinenge zviri pazvikora ka a pazvibhedhlera zvinongana zveyida kuerengwa kuitira kuti muntu adetsereke asati atambudzika ngeku tsvaka zvanenge achida.

Vakoti vanobata vatenda zvakanaka yaamho varipachibhedhlera. Vanoitawo navo mashoko veitxasa nyaya dzakasiyana-siyana pedzezvo vozovadetsera ngezvavanengana vechida.

Kuzvibhedhlera vatenda vanorapwa vakasiyana-siyana angava madzimai dzingava majaha nemadhodha anorapirwawo kwawo kwega ndombi nemadzimai kwawo.

Kuzvibhedhlera kunooneka mphatso inongwarira vafi, mphatso yerunyararo vakaemera kuuya kootorwa mitumbi uavo kuti izoenda koochengetwa iro munotonhorera.

Mu zvibhehlera vantu ava rapiwi vaka kumanidzwa majaha ne maisa vano rapirwa kwavo vega madzimai ne ndombi vano rapirwa zve kwavo vega.

Zvibhedhlera zvikuru zvega zvega zviringana zvine motikari dzinotware vatenda kuvabvisa kumakanyi kwawo kuvaendesa kuzvibhedhlera vayani vanongana varwarisisisa yaambo.

Pane nguva yekuti matenda anoda kudzivirirwa kuvana vechikora. Vakoti vanoenda nemitombo voguma votanga kupa jekiseni kumwana umwe neumwe unongana akafanirwa kuti aripuwe.

Madzimai anengana ane mimba anokurudzirwa yambo kuenda kuchibhedhleya kuitira madambudziko avangadai veizosangana nawo panguva yekubereka.

Vakoti namadhokodheya vanoshanda vari pamwepo veiringira varwere pamwepo nekuvapa veikhombedzeranazve nekudetserana panengana peirema.

Mai ega ega ane mwana mudodori pamuhoko anoyambirwa yaampo kuendese vana kuzvibhedhlera kuti vopuwe mutombo nemajekiseni awo anoenderana nemakore evanawo.

Zvibhedhleya zviri mu ndaraunda dzaka taraukana dzinengana zvine mazita azvino dudzwa kuitira kuti antu aziye kuti tikaenda ku chibhedhleya che kwakati ndo kuno detserwa matenda akadini.

Muzvibhedhlera mune mibhedhu yekuti kana muntu asingakoni kuhamba anoita ekumuchovha kubudikidza ngekuti unongana une mavhiri omuchovha veimubeka paanofana kuenda

Mafamasi zvitoro zvino tengesa mitombo inongana yaka ongororwa ukai tenga uno tsanangurirwa mu mwirwe weino itwa.

Matenda kana awa nemaronda anotungwa kuitire kuvhare maronda pedzezvo wopuwa mutombo wekuti washandise ronda rakona rione kukasika kupora.

Kuzvibhedhlera kunoonekwa kune mhatso inongwarira mitombo, pamwepo nekutengesera anthu vanenge vaenda ,veitsvaka mitombo yavanenge veide kudetserwa ndiyona ,veitsanangurirwa mushandisirwe yawo.

Muntu ane dambudziko remadziso unoningirwa kuti aende kuzvibhedhlera ovhenekwa nemichini oonekwa dambudziko raanenge anaro kuti madziso ake Haaoni kana kuti haakoni kuerenga ndiwo.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo zvinoonekwa mudhuze nemunogara vantu kuitira kuti vantu vasasangana nematambudziko ekuona mutombo padhuze navo.

Vasharuka vazhinji vanoonekwa maningi vane dambudziko remurenje kubudikidza ngekukura kwavanengana vaita imweni mirenje ino hambirwa ngezviro zvava nengana veirya .

Motokari dzinotwara atenda dzinofana kuvhurirwa njira, kubudikidza ngekuti inengana ine muntu uri kurwarisa. Inofana kuguma naye kuchibhedhlera nguwa iripo aone kudetserwa.

Chini unoshandiswa kuringira mwiri wemuntu weshe munyu unopinzwa nemumpu wake mukati kudzamara muchibi wavheneka panengana pane dambudziko.

Madhokodheya anounganira munthu unengana ane dambudziko gurutu kakuru avhiiwa eida kucheka zviri mukati kana kusona angaa matumbu anengana aita zvironda.

Vantu vanoda kuramba vakaningirwa ngazi dzavo kubudikudza kuti dzionekwe kuti adzina matenda akadai ngeshuga nebhipiii ere kana vanazvo vanongana kuti vadetserwe ngekukasira.

Muntu akaita ekuunganirwa ngemadhokoteya arimu muchibhohleya anengana ane dambudziko guru rinonga reinetsa yambo rinoda vamakoti vakaungana kuti vakasire kumudetsera.

Muzvibhedhlera mwakanaka yaambo kuti worwarira uri mukatimwo kubudikidza ngekudetserwa kwounoitwa mune muchini inodetseredza muntu kuti afeme zvakanaka siyanei nekumhatso akuna muchini.

Vakoti nemadhokodheya vanombonya miromo dzavo kuitira pavanongana veidetsera muntu nguwa imweni varikumwavha kana kusuka maronda ake, vanombonya kuti vasafema mweya wakashata.

Muntu akaite denda rakakurisisa unopiwa mubhedha muchibhedhlera kuti vakoti nemadhokodheya vamuvheneke vaone denda rake nekurirapa.

Madhogodheya nevakoti vanobata vatenda zvakanaka yaamho. Vanobhuyavo navo mashoko kunyazwi nyama dzavo dzinengana dzeirwadza, vanoitavo kuti vasheke ndokuti vapore.

Vantu vanosangana nedambudziko rematenda echizvimbo, anozvimba zvisina kutsarukana, vasingaziyizve, vanongana veidakuringirwa kuzvibhedhlera.

Vantu vanofundiswa maringe ngemishana inorwadza kana makodo veikhombidzirwa panguva yavanenge veirapiwa kuti pakadai ngeapa panengana pane dambudziko.

Muntu akarwarisisa yaambo ari muchibhehleya akawonekwa kuti ngazi yake yasara yashomanika nemvura, vanomuturukira vomuisa ngemapaipi.

Zvekuti vanofunda vari pamwepo veionesana veitaticha maringe nomuwiri womuntu kuti unobatwa zvakadiini nekurapiwa zvakadini asangana nedenda rakadini zve.

Michini iri kuzvibhedhlera inoshande zvakawanda. Imweni inovheneka mungava mundani kakurutu madzimai anengana ane mimba. Imweni inovhenekawo vanengana vane vaditi anorwadza, peitsvakwe chinorwadzepo kuti chingaa chii.

Inoringire mwiri vemuntu kakurutu muntu iyeye kuda kuona kuti hamuna dambudziko ririmwo ere. Mungadai ngemumapapu nenyama dziri pamberi pediti apa.

Kune michini inoshandiswa kuringira dzingaa pfunga dzemunhu dzemene, mungaa mundani mwemunhu, umweni unongana ane maronda, inovheneka peshe-peshe.

Ngazi dzeantu dzinotorwa dzeiringirwa kuonekwa matenda avanengana vanawo kuti akadini kubudikidza ngekuringira ngazi dzeivhenekwa ngemichini kuzvibhehlera.

Angaa makarurwa kana ngazi yemuntu inoringirwa yoonekwa kuti aina zvitenda zvayakasangana nazvo zvakadai ngeana tiibhii zvitenda zvekukotsora.

Simbi dzeshe , zvipanera mabhaudhi, nezvigero zvinotheiwa mitombo inozvibikwa yakadhibaniswa nayo kuitira kuti zvichene zvizoshandazve kune unhani.

Muzvibhedhlera mune michini yakasiyana-siyana inoningire anthu angaa madziso, mungaa musoro, mungaa mukati mwemwiri, yeivheneka kuona panengana pane dambudziko.

Michini imweni inoongorora muntu mukati mwentengo dzake dzenyama kuona, kutsvaka panengana pane denda kana dambudziko kuti muntu wakhona aone kudetserwa

Kunoonekwa michini inovheneka ingava tsvina yemuntu ingava ngazi yemuntu zveinigirwa kuonekwa kuti amuna makonye here kana matenda ari mukati mazvo.

Michini imwe ngeimwe inoonekwa muzvibhedhlera ino rinagana ngembatso yayo yainenge ichishandisirwa ndimo munozo pinda vantu koningirwa angava madziso ungava mundani.

Kuzvibhehlera kunoonekwa mhatso dzinohluza ngazi dzevanthu veiketa kuona kuti yakanaka ere ,yaina chitenda ere imweni ngeyekututsira vanthu vamweni vanenge vapererwa ngengazi.

Kune michini inoningira mwiri wemuntu weshe weyikomba panongana pane dambudziko . Ndokuti muntu aonekudetsereka ngekuti muchiniwo unokomba mwiri weshe.

Kuzvibhehlera kunoringirwa ingaa tsvina yemuntu, ngazi yake nemvura yaanobudisa yowongorowa kweitsakiwe denda kuti muntu akwanise kudetsereka.

Madhokodheya anobatire pamwepo pakurape muntu kakurutu nguwa yavanenge veiyavhe munhu kungaa kubudise mwana kungaa kucheka maronda anonga arimundani mwake vanoshanda varipamwe.

Muntu akaita dambudziko remadziso unoda kuvhenekwa madziso ake ngemuchini. Ndiwona unokona kuringira nekukhomba dambudziko rinongana rine muntu.

Madzimai anobereke ana, anokurudzirwa yambo kogara ari kudhuze nechibhedhlera, kuyitira nguwa yaanengana arwadziwa ,akasire kudetserwa.

Ana adodori anoda kubatikirwa kakurutu akaronza kuti pakati pangu panopanda kana kuti pakati pangu andipazwi zvakanaka vanoda kurumbisa kuzvibhedhlera vadetsereke.

Muzvibhedhlera mwakanaka kakurutu. Mibhedha inengana yakaemera umwe ngaumwe. Apana vanombobekwe pamubhedha umwe. Umwe ngaumwe unoata wake ega.

Vantu vakaita mutenda uno ngana ari ku chibhedhlera unonganawo eida nguva yeku enda ko ringirwa kuona kuti uri kurapiwa eyi pora nekuti wo azwewo kuzwa kudiwa neku dhi.

Ana adodori vanofanirwa kupuwa majekiseni kuitira kudziirira kumatenda akasiyana siyana avanopuwa kubva veibarwa kusvika vavaziya .

Ana adoodori anemajekiseni aanopuwa kubva paanobarwa. Kugumira vaazvindumure zvoziya zvorumba .Vanegana vasingapuwi kana zvoorumba zvokura

Muzvibhedhlera munoonekwa madhokodheya eihamba eidzidzisana nekubhuirana nevakoti Madambudziko rinongana riri pane muntu kuti aone kudetsereka.

Antu akaremara anoda kudetserwa ngezvekuti vakone kuhambisa kakurutu vanengana vakakuwara mirenje yeshe vanoda zvihlayo zvinochivhiwaml.

Pakaitika dendamupengo, makoti nemadhokodheya, anohamba eiringira vantu ,kuona kuti mukatimwo mukati mwavo amuna ere wasangana nedenda, aonekwe kubekwe pake ega ,eirapwa aripo.

Madhokoteya nevakoti vanofundira kurapa ana kubudikidza nekushandisa fhidhori veikombedzana mahanbisiro azvinoitwa pamwana mudodori. Kazhinjitu eida kuchekwa ,anedambudziko mumuwiri mwake.

Antu anokurudzirwa yaambo kusuke mazino avo. Kudhaya kwainga kune mumbuti waishandiswa kusuke mazino. Chiyungu chikazouya, kwaanemutombo wekusuka ndiwo mazino.

Muzvibhehlera vakoti vanoshandisa zvingoro kuchovha mitombo veienda nadzo koopa antu, anengana akaradzikwa mumubhedhu nguva dzawo dzakwana dzekumwa vanoenda koopuwa vomwa.

Vanthu vanokurudzirwa yaampho kooduswe mazino kuzvibhedhlera. Kakurutu zvibhedhlera zvikuru, zvinengana zvine muchhini, inoshandiswa kuti muntu aduswe zino.

Simbi dzakagadzirwa dzakaringire kuti dzinogara dziri mukati mwenyama yemuntu kakurutu madzimai ndivo vanonyanya kushandisa simbi dzinobekwa mumwiri mwavo veitira kuti vasazobata mimba.

Michini inoshandiswa kuringira angaa mazino, angaa madziso, nzeye. Imweni inoringira mumiro, kuringira kuti amuna matenda angatambudze muntu.

Vantu vakaremara vakanasirirwe zvimuchini zvekuti vashandise kungaa kuhamba pangaa yavanengana veida kurya, pangaa panguva yavanoda kugara.

Antu vane matambudziko emadziso vanofanirwa kooringirwa kuzvibhedhlera voonekwa kuti vanoda kupuwa mutombo ere kana kuti vanoda kupfekedzwa magogorosi kuti vaone zvakanaka.

Ku zvibhedhlera vantu vano shandisa zvikero kupima nyama dzavo kuonekwa kuti vano pindirana ere ne mutombo wavanengana veide kupuwa kakurutu apo pavanongana vei rwara.

Michini dzinoshandisa kuningira kuti muntu une bhiiphii ere, zvimichini zvinogara zvine muriro. Azvidi magetsi peshe-peshe. Muntu wakadai ngemukoti kana dhokodheya ,unengana anacho.

Kune zvingoro zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinongana zveichovhiva zvine mutombo. Zvimweni zvinobekwe chikafu chevatenda evanongana vechihamba vachivapa vanoita kuchovha mungoro.

Kuzvibhendlera kunoonekwa muchini yakasiyana siyana. Imweni inoshandiswe kubike zvigero zvinongana zvashandiswa. Imweni inovheneka nyama dzevantu. Imweni ndiyo inoringirazve kuti ngazi aina matenda ere.

Zvigero zvinoshandiswa kucheka antu pamwepo nekucheka micheka asi kune zvigero zvakanasirirwe kuvhiye nyama dzevantu zvinoonekwa muzvibhedhlera.

Zvimichini zvimweni zvinoonekwa kuzvibhedhlera zvimweni zvakatogadzirirwe kupisha nyama dzinengana dzisingadiwi kakurutu matenda akadai ngemamota anengana eida kutokodorwa nekupishwa.

Pakurutu vanengana vaguka magodo nguwa ikweni itsaona munguwa imweni wadonha akaguka unobatanidzwa makodo ake ngezvisimbi.

Muzvibhedhlera vanoshandisa kucheka nyama dzevantu, kakurutu dzakawora dzavanengana veyida kudusa, kana apo pavanenge veyiavha muntu, vakadayi ngemadzimai anongana eyibereka.

Kune zvimichina zvimweni zvinoshandiswa kuvantu vakaremera, dzingaa mirenje, dzingaa mihoku dzakagadzirwa kudetsera awawo vanengana varashikirwa nenhengo dzimwiri wawo.

Muzvibhehlera mune michini yakawanda yaamho ,inosanganisirwa michini inoringira anhu mazino pamwe nekuduswa, imweni inoringira zvirimukati mwenyama dzemunhu...

...nezvisimbi zvinoshandiswa kuisirwa mukati mwenyama dzemuntu kuitira kuti dambudziko raanengana anaro ripere kana kurivhara, risamupetukirazve agarewo akagwi,,,

Simbi dzimweni dzinoonekwa muzvibhedhlera dzimweni dzinobekwa mukati mwemakodo anengana akaguka. Kuitire kuti abatane dzimwenivo ndodzinobekwa kuitire kuti mudzimai asabereka.

Zvimuchini zvakawanda zvinoshandiswa kuchibhedhlera zvinodetsera yambo maringe ngekurapika kwemuntu, zvimweni ndizvo zvinoronza panengana pane dambudziko.

Kune vantu vakaremara vasingakoni kuhamba vega vangadai kubetserwa kubatirirwana kana kupuwa zvokushandisa zvokuti vakone kuhamba vari vega.

Kuzvibhedhlera kunoonekwe michini inoringira zvakasiyana siyana zvakadai nekuringira musoro, mundani, madziso weivhenekwa.

Kuzvibhedhlera kunoonekwe michini yakasiyana siyana inoshanda zvakasiyana siyana mukurapiwa kwevantu inodetsera yeyamho kuti vakhoti nemadhokodhaya mushando ureruke.

Michini inodusa mazino, inengana ine chibani chinojekesa, kujekesera unodusa mazino aone zviri mukati mukanwa mwemunhu.

Kuzvibhedhlera kunoonekwa zvimuchini zvinodetsera antu kuhamba kakurutu vanengana vakaremara, varemara mirenje yavo, vamweniwo vanengana vane matenda akasiyana-siyana, kudai ngekuti wavhiyiwa haachakoni kuhamba ari ega.

Kune njira dzakasiyana siyana dzinoshandiswa ngamadzimai kudziirira kuti asangoita mimba zvisina kutenderana.

Majekiseni anoshandiswa akasiyana siyana kubudikidza ngekuti rinoda kushandiswa pane muntu wakakura zvakadini. Kuana adoodori kune madoko kuanhu akuru anenge ana eichinjanawo kukura kwawo.

Michini yakawanda inoonekwa pazvibhehleya inodetsera yamho madhokodheya nevakoti panguva yavanenge veirapa muntu inodetserazve kukombidza pane dambudziko.

Kune muchini unooneka kuchibhendlera unoshandiswa kuringira mudzimai unengana une mimba wokhombesa mwana wakhona kuti muhlobonyi wemuntu.

Zvi muchini zvino shandiswa ku tekenyedza neku twasanyudza nyama dze vantu kuitire kuti dzigare dzakanaka dzisingaiti zveku ungana pamwepo zvinozo konzera matambudziko.

Zvimichini zvimweni zvinoshandiswa kupinzwa mungaa mukati menyama yemuntu kuti awane kudetsereka zvimweni ndoo zvinobairwa ngekubanzi pamweni ngemukati.

Tinayo zvakagadzirirwa kugadzirire vatenda vamweni vanengana vasingakoni kuhamba vanoiswa pazvihlayo zvinosundiwa kuti vaende kwavanengana vachida kuenda.

Michini imweni inoonekwa kuzvibhedhlera ,inoite kuti madhokodheya nevakoti varerukirwe ngemushando, ngekuti wona unengana wabata mushando wakakura ,vona vozobatawo uri nani.

Michini inoshanda kuzvibhehlera inengena yakaongororwa yakagadzirwa kuti iringire vantu nekukombedzera pane matambudziko anengana akasiyana siyana.

Antu amweni akapera mazino mukanwa kubudikidza nematenda amnwi kubudikidza tsaona mazino obva vakawanda kuzvibhedhlera kunoonekwa mazino ekuisira.

Kune mitombo inoita kupfapfaidzirwa kuitira kuderedza zvizvimbo nemarwadzo anongana asangana nemuntu, nguwa imweni unongana une dambudziko remurenje kana dambudziko rekuti waite tsaona.

Mitombo yekudzora kakurutu ino shandiswa ngevantu vane matenda akaita ana gumwa, akadai ngemapundu eku kwakwanure ganda, nevane makupundu asika zwisisiki.

Mitombo yakaite mvura mvura inonyanye kupiwe Ana adodori ngekubudikidza ngekuti vanenge vasingakoni kusvada mapirizi akaita chimburumbwa

Mitombo yekubaira inoonekwa iri muzvibhohleya inongara yakaringirwa yakangwarirwa zvakanaka imweni yachona inongwarirwa iri muchando kuitira kuti igare nguwa yakareba.

Antu anopuwa majekiseni kubudikidza nge denda raanenga anaro aasiripi matenda eshe anoita kuti muntu apuwe jekiseni rimweni denda rinoda mapirizi ega.

Mitombo imweni inoita kuti muntu azwe kuda kurya inopuwa vayana vanongana vasina mwoyo wekuda kurya kuvadetsera kuti vazwe kanzara nzara.

Mitombo yakaite mafuta inoshandiswa yaambo kakurutu kune vanenge vane zvisasa mbezi nemaronda kuitira kuti zvipore inofotesa yaambo mapundu.

Imweni mitombo inoshandiswa yeipinzwe mukati, yakaita inga mafuta ekudzora. Kakurutu madzimayi ndoovanoshandisa mitombo yakadai, veiita ekuipfeka kubani kwavo.

Mitombo inooneka kuzvibhedhlera kwega nekuzvitoro zvinotengeswa mitombo akuna zvekumweni kunotengeswa mitombo ngekuti ndau mbiri idzi ndidzo dzakatenderwa kuti dzitengese.

Mitombo yechiyungu yakanaka kakurutu inenge yakagadzirwa yeitokhomba kut,i uyu mutombo unorapa makonye .Wechiantu unongana usinganasi kuziya kuti unopeddza makonye akhona ngeuri.

Kune mapirizi anoshandiswa kuyitire kuti, muntu asakurirwa ngechirwere cheshuga, denda reshuga idenda risingazi kunaka ,risina kujayirika ,rinouraya.

Madziso anoda zve mutombo wakaite mvura ukaise mutombo wakaite uswa muma dziso aoni ano tseperwa anongana eitode wakaite mvura unokasire kunyunguduka uri mukati medziso.

Mitombo aidi kuisiya iri pambene ana adodori anotora akamwa asina ruzivo kakurutu inongana ine makara akasiyana siyana vanonanga masiwiti.

Mitombo yemarwadzo inoonekwa peshe peshe , inotenderwazve kuti muntu akaenda kufamasi asina paakabhalirwa ndidhokodheya kana ngemukoti unokona kutenga.

Kuchiyungu kune mitombo imweni inorapawo yaambho kakurutu denda rebesha inorapa zvekuvhura munthu mapapu ake umweni unongana asikachafemi zvakanaka.

Mitombo yechiyungu yakagadzirwa iri mwakanaka yaampho, mweinoonekwa isingapindirwi ngemvura kana ngezuva, kana mvura nemphepo kuti isashande zvakanaka.

Kune mitombo imweni inoshandiswa inoita kupfapfaidzirwa yotooneka yeipumburusa panonga pakazvimba pamwepo nekutopedza marwadzo mukati menyama yemuntu.

Zvibhedhlera zvinoonekwa mvura inotutsirwa antu mvura iyi inongana yakaongororwa yakaningirwa yoonekwa yakachena yozoshandisirwa paipi Kupinza munyama yemuntu.

Mitombo yakagadzirwa kuti inyaradze marwadzo emwiiri, kakurutu mwiri dzinopaanda kunyanya kwashaurwa. Vakura mwiri dzinopaanda zvisina kutsarukana.

Madzimai anokurudzirwa kutora mitombo inoita kuti vadzidzirire kubata mimba dzavanenga vasina kurongedzera mimba imwe naimwe inoda hurongedzerwa hwayo

Kune majekiseni amweni anoita kuturukirwa opinda mumwiri mwemuntu ngechipombi kuitira kuti mutombo ukasire kuhamba nengazi muntu apore ngekukasira.

Ana adodori anodakarire mitombo, kubudikidza ngekuti unongana unekakutapira. Dzimweni dzinokumanidzwa nezvinoti tapi tapi, kuyitira kuti ana asawawiwa.

Mitombo inoonekwa iri muzviro zvakasiyana siyana zveinongwaririrwa imweni inongwarirwe muzvitumbu imweni mumabhodhleya imweni yakhona muzviphepha.

Mitombo webesha kakurutu unonyanye kuonekwa wakaite mvura-mvura .Amweni anengana ari maphilizi asi eirapa matenda akawanda. Wemvura uyu, unongana wakagadzirirwe chikotsoro chega.

Mitombo yakaita mafuta inoshandiswa kudzora kunevanhu vanengana vakaumbuka ganda kana kuumbuka musoro nevamweniwo vanengana vane mapundu.

Kune mitombo inoyemesa muntu kuti ,asaite manyoka. Imweni inongana yeinyaradza, kakurutu mundani munongana mweichwanya-chwanya.

Muntu kuti amwe mapirisi unongana atsanangurirwa mamwirwe aanoitwa pamwepo nemashandisirwe akona, haangomwiwi pasina tsanangudzo dzakakwana.

Mitombo imweni yakaite mvura inoshanda zvakasiyana siyana imweni inorape maronda anengana ari mundani, imweni ndiyo inorapa besha imweniwo yeirapa masoro.

Mutombo inobairwa inoonekwa kuzvibhehlera. Ukaitenga kunga kufamasi inodazve kupetuka nayo kuzvibhehlerako kune vakoti kana madhokodheya kuti akubaire.

Mitombo ye madziso ino oneka ku budikidza nge dambudziko ra unengana unaro rimweni dambudziko aridi mitombo rino ngana reida magirazi kuti upfeke.

Kune mitombo imweni yakanasirwa inoita kunga mafuta inoonekwa yechishandiswa kakurutu vaya vanengana vaita tsvina inengana yakaoma akamwa mutombo wakaita mafuta zvinosunduruka .

Madziso indengo yemiri yakakosha yambo ndengo inoda kubatikira ngekuti mundu akaita dambudziko mundu azokoni kuona saka inoda kubatikira.

Mitombo inosandiswa kudzodza yeipumbhurusa panengana pakazvimbapamweni yeinyaradza marwadzo anengana adhibana nemunthu umweni unengana awa eirumba.

Nzee nemadziso zvinoshandise mitombo yakaite mvura inoite ekudongedzerwa zvidonhwe zvidonhwe kakurutu vane matambudziko emadziso anorwadza.

Kuzvibhedhlera kunoonekwa kune mitombo inorapa vaya vanosangana nedambudziko rekusaapindirana nechikafu kana dzingaa sipo kana ngubo dzemene.

Kune mitombo inoshandiswa kufafaidziira mumiro kakurutu Miro dzemuntu dzakavharika dzimweni dzinenge dzakavharika ngebesha ringane reinzwa munhu angafafaidzira dzovhurika.

Antu akarwara maningi muchibhohlera voonekwa kuti vaita dambudziko rekupererwa nemvura mumwiri mawo vanoturikirwa mvura inenge yakaongororwa yeipinzwa ngepaupi munyama.

Mitombo yevana adodori inooneke ngemipikicha kakurutu inengana iri bhodhleya kana pabhokisi remutombo wotoziya kuti uyu ndiwo mutombo wemwana mudodori.

Mitombo yemumabhodhleya inogwaririka yaampho. Inogara nguwa yakareba iri mumabhodhleya yakangwaririka kuitire kuti ishande kuantu yeirape matenda akasiyana.

Kuchiyungu kunooneka mitombo yakasiyana-siyana , imweni ngeyekuita ekudzora, imweni ngeyekumwa, imweni yachona munhu unobairwa, imweni inoiswa mukati mwenyama .

Mitombo ikangwarirwe muzvibhohleya inogara ndaramo yaanenge yakatarirwa kuti ishande kudzamara ipere yakanaka, yeishanda zvakanaka kubudikidza ngekungwarirwa kwakanaka.

Maphilizi anemuhlobo dzakasiyana-siyana akapendiwa zvakasiyana-siyana. Amweni anengana akachena kuti bha. Amweniwo anenge akaita inga masiwiti.

Kune matenda akasiyana siyana akaita kunga emundani, masoro anobanda, mirenje inorwadza, inenge ine mitombo dzayo dzakaemera kurapa zvirwere izvo.

Vamweni vantu vakarwara vanopera ngazi, vopera mvura mukati mwenyama dzavo. Vakarwara marwarire akadaro vanoda kuendeswa kuchibhehlera kuti vaone kututsirwa zviro izvi.

Mitombo yemadziso yakaite mvura yechiyungu inoonekwa kuchibhedhlera inonasa kushanda yaambo kuitira kurapa madziso kuitira kuti asarwadza nekubudisa misodzi.

Denda rimwe ngarimwe rinemutombo waro unorirapa. Rimweni rinopera ngekubairwa, rimweni rinoperawo nekumwa mutombo. Rimweni tinopera nekuturukirwa mvura nengazi

Mitombo yechiyungu yakadai ngemapirizi inodetsera yaampo antu kakurutu muntu anemarwadzo akakura akatora mwarwadzo anodzakira nguwa imweni otopona apapo.

Vana vadoko vanodakarira mutombo yechiyungu ngekuti haivavi. Imweni inangana ine makala akaite masiviti, imweni inotapira.

Kune mitombo imweni yakagadzirwa kuti irape maphaphu. Kubudikidza ngemaphaphu anengana asinga shandi zvakanaka, ungaimwa ano vhurika, munhu okone kufema zvakanaka.

Mitombo imweni yechiyungu yakagadzirwa panoonekwe mitombo inorapa zviwewe. Mitombo inorapa mapundu, mitombo inorapa misoro, mirenje pamwepo nekunyaradza marwadzo.

Mitombo inobayirwa umweni inobayirwa muchando imweni yakona ndiyo inogarawo iri pambene yeti bayirwa kuvantu kubudikidza nematenda evanenge vanawo.

Mitombo yakadai ngemaphirizi, aidi kuise padhuze kana kusiya , pamphene panonekwa ngevana vadodori. Vanomwa vakaita mundani ndiyo kana kufa.

Pamitombo imweni yechiyungu, kune mitombo inoshandiswa kutetepesa ngazi, imweni inoshandiswazve kuti munthu asabatwa ngemabayo.

Kune mitombo inoshandiswa kurape madziso. Mitombo yakaita mvura kakurutu inooneka iri yechiyungu. Inonga yakagadzirwa zvakanaka yeidonhedzerwa madziso.

Kune mitombo imweni yakaita inga mafuta ekudzora kubeni inengana iri mitombo. Mitombo yakadayi inoshandiswa kune vanengana vane mapundu.

Ana adodori anodakarira yambo mutombo wechiyungu nyangwe weiwawa akaona unekaindi dzakasiyana siyana anozwa kuuda eyifunga kuti masuwiti.

Mitombo inogadzirwe zvakasiyana siyana yeishandazve zvakasiyana siyana. Imweni inoite kudururirwa mumiro kuti dzivhurike muntu ane besha zviya miro dzake dzinengana dzakavharika.

Mutombo umwe ngaumwe unemashandire aunoita, kubudikidza ngedenda reunengana weirapa. Umweni unorapa matenda akawanda uri umwe.

Mitombo imweni yakagadzirwa iri yekuite yekupfapfadzira kuti idetsere dambudziko rinongana rine muntu imweniwo ndiyona inoitwa kumwiwa nekubaira.

Maphiritsi anoshanda zvakasiyana-siyana. Amweni anonyaradza marwadzo, amweni anoemesa unonga echichaya. Amwenizve anoite kuti mwiri wemuntu uchene.

Vane matenda akasiyana siyana matenda akadai ngeemadziso kune muhlobo nemuhlobo wematenda emadziso amweni anengana ane tsanga dzinoda kuchekwa amweni anondorwadza zvekuti aachaoni.

Mitombo inobairwa vantu, imweni inongwaririrwa muchando. Imweni ndiyo inongwaririrwa hayo pabanze panengana pakachengetedzekawo kuti zvibhondleya zvakona zvisafa.

Muzvibhehlera vanoturika mitombo yekubaira inengana ine mazuwa akawanda ekuti ibairwe panyama yemuntu. Vanoita ekuiturika yopinda mungazi.

Kuzvibhedhlera vakoti nemadhokodheya vanobatikira yaambo vatenda, kubudikidza nekupika kwavanengana vakaita kuti vanozobata vatenda nekuvabatsira zvakanaka.

Vakuru vanoona ngezvematenda vanoungana vogara pamwepo vofunda kubudikidza ngematenda akasiyana siyana pamweni matenda emasoro.

Kune madhokodheya akafundira zekuringira zvevana vega. Vana vadodori maringe nematenda avanodhibana nawo nemitombo yavanofanirwa kupuwa.

Ana adodori amweni anoda kuita kutsvinyiwa, kuita kuti vatende kumwa mitombo ngekuti vamweni vanoramba kutowudika. Vanengana veyifunga kuti unowawa.

Vantu vakaremara vanoda zviro zvekushandisa vangadai vari vana vadodori vanodawo masimbi ekuhambisa kuhamba ndiyo kana zvihlayo zvekuhambwa ndizvo vechivhovhwa varimo.

Vana vadodori va kakurutu vachabva kubarwa vanoisirwa mutombo, wakaita mvura kuitire kuti vakone kumedza. Avakoni kusvada maphirizi, anengana akakura pahuro pavo.

Ana adoko anoda kudiwa pakurutu munguwa dzaanenge eizwa nyama dzawo dzeipanda. Vanoda kudiwa ndiana mai avo veipuwawo chikafu nemikaka

Ana adodori anorapiwa aripawo ega hava kumanidzwi nevasharukwa kakurutu vanonga veiitirwa kuti vanozoashira matenda anenge ane vantu vakuru.

Ana adodori anokurudzirwa kuti ashambidzwe agare akashambidzika, dzingave mitambo dzigare dzakaoma angashaishawo ochinjirwa kuti agare asina makonye anomuteera.

Ana adoodori anokurudzirwa yaambo kuti apuwe zvikafu zvinoake mwiiri zvakadai ngezvinomwiwa zvakaita ana mahewu. Vanopuwa kuitira kuti mwiiri wavo ugwinye nekuti vakure usina matenda.

Ana adodori anorapwa ariega eidzidziswa pamwepo nekutambiwa navo. Anokasira kupora kakurutu vakarapiwa vari muzvibhedhlera.

Kune vanongana vabereka mwana asina kugumisa nguwa yake vanomusungira mundani kuti adzirwe eikura aripandani dzamara nguwa yake yakakwana.

Vana vadoodori varikuzvibhehlera vanopuwa zvekutambisa kuitira kuaraidza pfungwa dzavo panguva yavanenge vasingazwi zvakanaka vanotambiwawo navo eipuwa zve chikafu chinoaka muviri

Muzvibhehlera ana adodori anorapwa ari kwavo ega veita kuti vasadhibhana neasharuka angazobatirawo matenda anenge ane antu akuru, saka anodetserwa ari kwavo.

Ana adodori anogara nama mai avo muzvibhehlera kuitire kuti panguwa yangana eyida kupuwa jekiseni kana kumwiswa mutombo mai vanongana varipo veidetsera veinyengererazve mwana wavo.

Madzimai nemadhodha vano ngwarirwa muzi bhedhlera kakurutu vane matenda anengana eiramba kupera vanogara varipa dhuze nechi bhedhlera kuitira kuti vadetsereke.

Antu vanokurudzirwe kuringirwe ngazi yawo nguva ichipo. Yoonekwa kuti muntu unongana asina matenda here kuti aone kurapiwa. Vamweni vanotorwawo ngazi dzekuzoisirawo amweni anenge ane dzashomanika.

Munguwa dzehondo vakoti nemadhokodheya vaibatana nemushando mukurutu yaambo. Vaigadzire matende vobekemwo vantu vanengana vakuwara veivarapa varimwo.

Ana adodori anoda kubviswa mazino avo nguwa ichiripo akanonokerwa ndiwo aya anozoturukidzana ozoita masasanwa muntu achazoningiriki zvakanaka.

Antu anokurudzirwa kurya zvikafu zvinoaka muiri. Kurya muchero nekumwa zvinoaka muiri kuitire kuti vasahambirwa ngematenda .

Vakoti nemadhokodheya vanozviputira yaampho, kuitire kuti ,vasabatwa ngematenda, anengana ariyo, kana muntu wavanengana veibetsera, vanofana kuzviputira.

Vane matenda vanomarapa vakaningira kubva kumasaisai veikombedzerwa kuti denda rakadai rinengada reida zvakadai , angava majekiseni kana mapirizi.

Antu anofundiswa maringe ngematenda eifundiswazve maringe ngemitombo mitsva inengana yabudiswa yagadzirwa kana yauya munyika kubvawo kune dzimweni nyika.

Vakoti nemadhokodheya vanombonye miromo dzawo kakurutu veibata mutenda anengana ane maronda vanongana veivhara kuti vasazwa munuhwi veivharazve kuti vasahakira mweya wakashata.

Vakoti vanofundiswa ngema ticha avo veitatichiswa vakariningira mumbu wemuntu veikombedzerwa kuti eyida kubayirwa anobatwa akazwai akada kuti achinjwe ndii asingakoni kumuka veikombedzerwa zveshe.

Antu anoda kuramba akavhenekwa nyama dzawo kakurutu kuzvibhedhlera veivhenekwa ngemichini veionekwa panengana pane matambudziko anorwadza nyama dzavo.

Ukawona madhokodheya nevakoti vakaunganira muthenda unengana ane denda guru. Kakuruthu vanozviita veivhiye munhu vaebvisa chinengana cheikozere dambudziko pamunthu.

Kuhloya nekuringira, tsvina dzeantu kana ngazi yeantu ,kuringirwa kuona kuti amuna denda ere ,ringadaro ririmwo ,kakurutu matenda ekurumwa ngentunga.

Vakoti ne ma dhokodheya vane nguva yeku gara pashi veyi fundisana neku ronzerana maringe ne matenda ne mashandire avano fanirwa kuita kudetsera vantu mu ndaraunda.

Madhokodheya Ari kuzvibhedhlera anibatana pamwepo kuitira paya panenge pane dambudziko Rakakura vanenge veida kudetserana Rakadai nekubva muntu handinyorepi panoda pakawanda.

Chiyungu chinoramba cheikura cheidzama. Nyika dzimweni dzotoshandisa michini kudetserwa ndidzona kuringira nekurapa antu kubudikidza ngeupfumi hunenge huri munyikamwo.

Nguwa yebesha mupengo anthu aidzidziswa kumbonye miromo nemiro kuitira kuti denda risaambukire kune undani ungadai uri padhuze kana pambiri.

Madzimai amweni anengana ane mimba anoenda kuzvibhehlera kunoshandisirwa muchini wekuvheneka veida kuona kuti mwana unenge ari mundani wakagare zvakanaka ere nekuti wakapona ere.

Antu anotokurudzirwakuongororwa dzinga ngazikuoneķa kuti amunà matenda here mukati mengazi ngekudaro muntu akaonekwa nematenda odetserwa.

Mafamasi anoonekwa mumataundi kunongana kune vantu vakawanda. Anovakirwazve imwomwo kuitire kuti umwe ngaumwe unenga une kwaanobva agumire mudhuze naro.

Mumafamasi munoonekwa mitombo yeshe-yeshe inongana yeidiwa kushandiswa muvantu, inodazve muntu une ruziwo unotengesa mutombo kuitira kuti atsanangurire mutenda mamwire anoita.

Zvibhedhlera zvikuru zvine motokari dzinohamba ndaraunda ngendaraunda kana kwaitike dambudziko rekuti muntu warwarisisa ungaa mukadzi une mimba oda kusunhunuka ari pamhatso unodaidzirirwe motokari yomutwara.

Antu anokurudzirwa yaamho kutenga mutombo unobva mufamasi kubudikidza ngekuti mutombo unongana wakaongororwa kuti ushande kuvantu unongana wakagadzirwa wakangwarirwa zvakanaka.

Kune mapirizi akanasirirwe kupedze zvibayo amweni anengana einyungudusawo ngazi kuti itetepe vantu vasatambudzika ngezvirwere zvemumwoyo kubudikidza ngekutame mitombo.

Mitombo inoda kungwarirwa pakanaka pasingagumi mwando pasingagumi zvezuwa ngekuti imweni ikabikwa ngezuwa haizoshandi zvakanaka ikapindwa zvenemwando haishandi.

Ana adodori anengana ane ana mai afa veibarwa anopuwa mukaka yemu magaba opuwazve imweni yemuma bhodhleya kuitire kuti vapone.

Motokari dzinorwara vatenda dzinokurudzirwa yambo kuti dzivhurirwe Pato kana dzichinge dzachemedza muchini wadzo unomangara kuti dzine mutenda.

Mitombo inoda kugadzikwa pasingapindi mvura, pakakwirira zvekuti aihanirani nezando rinongana riri pashi. Ndokuti nguwa yawo yekushanda irebe.

Mapirisi anongwaririka yaambo mumbatso inongwarirwa mutombo pachibhedhlera .Ndiko kunoenda vantu vaindopuwa mitombo yakasiyana siyana kuti varapike matenda avo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo, zvinoisa zvikwangwari kukomba kuti ndipona panotengeswa mitombo. Mitombo yachona inenga yakasiyana-siyana.

Kuchibhedhlera kune mhatso inongwarirwa mitombo yekuti mutenda kaenda onopiwa mutombo maringe nedenda reanenge anaro, obhiirwa mamwire aanoita.

Makurukota anoona ngezveutano hwevantu ,anoungana ,eireketerana, eibhiirana maringe nematenda, maringezve nemitombo mitsva inengana yabuda.

Koti vanohamba veidzidzisa vantu. Mungaa mumapato vanogara mumhiri mwemapato veireketa ngendaa yematenda. Mungaa mukati mwetaundi veidaidzira vantu veivaronzera ngematenda akasiyana -siyana.

Madzimai nemadhodha anokurudzirwa kushandisa zviro zvekudzirira utano hwavo kakurutu pavanosangana pamandi. Vanokurudzirwazve kumbonya muromo payani pevanengana vane matenda akadi ngemabesha.

Ndaraunda nendaraunda havarembi madhokodheya nevakoti nana utsanana vanooneka munharaunda kuramba veifundisa vantu maringe nematenda ano dhubaniwa nawo.

Vantu vanodzidziswa maringe nematenda vakaunganidzwa vari pamwepo, mungava muri muchechi vanongana veifundiswa kubudikidza ngematenda akasiyana siyana.

Kune matenda akadai ngemarariya anengana ane mutombo wawo kakurutu wechiyungu newe chiantu unoonekwawo mumashango akadai ngemuchukuwawa.

Antu anoramba akaunganidzwa veireketerwa maringe nematenda pamwepo nekurapiwa kwaanoitwa nekubhuyirwazve ndau dzavanofanirwa kurapirwa.

Vano kurudzirwa yambo ku shambe nyara vabva kwa vabva vasati vabata zvekurya vasati vabatazve mitombo yemene ya vanongana veide kumwa kuitire ku dzivirire matenda.

Tivanoedza yaamho ngepavanokona kuramba vakafundise vantu maringe nematenda anoonekwa neagara ariyo, neanobatidzana antu kakurutu pamaponde.

Madhokodheya nevakoti vanodhibana vei bhuyirana veionesana maringe nematenda, neku bata antu mundaraunda nge ndaraunda kuti vasabatwa ngematenda.

Dzidziso yematenda haina kuti yapuwa kuanhuyi inohamba yeidzidziswa mungaa muzvitoro, mungaa mupato mungaa muzvikora muntu weshe unofana kuva neruzivo.

Anambuya eutano anogara mukati mwenharaunda anodzidzisawo vantu maringe neutsanana nematenda avangasangana navo vakaite matsvina mukupona kwavo.

Ntu eiata anofanirwa kutanga adzidziirira kubva kuntunga anodziputira kana kupfapfaidzire mutombo unongana weiite kuti ntunga dzisauya.

Vakoti vanohamba veidzidzisa vantu ndau ngendau mundaraunda mwavanoshandira veibhiira vantu kubudikidza ngemarapirwo avanotwa kuzvibhedhlera.

Makoti nemadhokodheya ,vanoita kana mitambo, kubudikidza ngematenda, veiitira vantu kuti vabate nekuziya kuti matenda akana akashata, anoda kudetserwa muntu akange asangana naro.

Madzimai ano dzidzisana yaamho ngemadziyo anooneka mumamhatso vei dzidzisana zve pamwepo neku dzingwarira kubva kumatenda akatsarukana.

Ndombi nemajaha vanofundiswa kakurutu, maringe nekudadzire mhuri. Vanezera ravanokurudzirwa kuti apa ndipona pamunofanirwa kuita mhuri dzenyu.

Kune mifodho inongana ine makhara akasiyana -siyana anengana eibhuya zvaanoemera kakurutu angaa matenda epamanti anobhuya kuti mvura dzinobuda ikabuda ine muhlobo wakati idenda rakati.

Ndombi dzinokurudzirwa yaamho kuti vapfeke zvipfeko zvakafanirwa panguva yavanenge veiteera kuitire kuti utsanana vagara vanhawo vakashambidzika .

Amweni madzimai anoita ekubairwa kuitire kuti asabata mimba dzevanengana vasina kurongedzera. Mimba imwe ngaimwe inoda urongedzerwa hwayo.

Ntombi dzinodzidzisana kakurutu pakudhibana kwedzinoita nemajaha kuitire kuti vasa ashire matenda nekubatazve mimba yavanengana vasingadi.

Mai anemimba anokurudzirwa kuti vasunungukire vana vavo kuzvibhedhlera. Kuitira pakaite dambudziko vakasire kubetserwa mai nemwana.

Ntombi dzinokurudzirwa kudzingwarira yaambo kubudikidza ngekuti dzisazoite vana vadzinenge dzisina kuringirira mukati mwendaramo nguwa isati yakwana.

Kune ntombi dzimweni dzinoda kudziyita ungateyi majaha, koyitawo majaha anongana eyita ngateyi intombi asi rona riri jaha.

Mwana vemusikane anofanirwa kugara akangwaririka yaambo. Kakurutu mapfekero ake anoita hembe pamwiri pake unofane kuramba akaputire nyama dzeshe.

Majaha nemandombi anopangwa yambho kuitira kuti kakurutu ndombi dzisa tamba tamba nemajaha zvisina tsarukano.

Madzimai anoyambirwa yambo kuti amwise vana kugumira mwana ane makore anokwana kuite maiiri mwana achimwe mukaka.

Madzimai anofundiswa kubika, kubikira mburi chikafu chinoaka mwiiri. Zvakadai ngemuriwo dzechindau dzinooneka mumashango. Dzisina kugaiwa kana kututsirwe zvimweni zviro.

Kuzvikora kune michini imweni inoshandiswa kubetseredza antu kutamba ndiyo. Ngekuti nguva imweni zvinonga zvisingaiti kukandira ngenyara ega, panoda kuti paiswe chinobetsera

Vantu vanokurudzirwa kurya muchero inoita kuti mwiri yavo iakike zvakanaka pamwepo veirya nezvikhafu zvinoaka mwiri dzavo.

Vantu vakakuvara varikumutambo vanonga veida kubetserwa kuitire kuti mazvimbo apumhuruke ngekukasira vazokona zve kuenda mberi nemutambo waanenga eiita .

Kune mitambo yaka siyana siyana ino onekwa mu zvikora yei dzidziswa majaha ne ndombi imweni ngeye kutuhwina mu mvura imweni ngeye kurumba vamweni vano ngana vei kaba mabhora.

Anthu anokurudzirwa yaampho uti mwavano hamba kakurutu kweipisha vahambe vane mabhodhleya emvura yakachena veioneka veizoimwa kuitira kuti vasarwara kubudikidza kwezuva.

Kune mitombo inoshandiswa kudzodza antu yakaita nga mvura kubudikidza ngekuremara kwavanengana vaita mukutamba ringaa bhora kana kurumba. Vanodzodzwa kuti makodo awo asarwadziwa.

Varumbwana nendombi vanojaha yaambo kuzvikora. Veipuva mubairo kubudikidza ngekurumba kwavanengana vaita kumweni vanokabavo mabhora.

Majaha nendombi anoite mutambo wekujaha eyipikisana neana mukunda woumweni akurutu anenge anedenda umweni anozopere.

Muntu akaremara ari kuchikora unorapiswa ngechikora kubudikidza ngekuti unengana eitamba kana kurumbire chikora saka vanomudetsera kuti arapiwe.

Mvura yakanaka yaampho kakurutu kubanze kune zuwa rinengana reipisha maningi kana munhu akagarazve pane zuwa, unofanirwa kumwa mvura yakachena, yakawanda yaampho, pazuwa rega-rega.

...nevakoti vanofukidze miro dzavo kubudikidza ngekuti vasafema mweya wakashata. Kakurutu pavanosuka ronda remuntu, nepavanonga veidetsera muntu kubereka.

Muzvibhehlera munoonekwa michini yakawanda yaamho inodetsera vantu kakurutu kungadaro kuri kubviswa zino kana kungadaro muntu unengana une nzee dzinorwadza.

Muzvibhedhlera mune michini yakasiyana siyana inohambire mashoko. Imweni inongana yeinyora zvinenge zveiitika pachibhedhlera kuitira voozoda kuningira mangwani vanondoona zvirimwo.

Pega pega panofanirwe kuite rucxunga kuitire kuhambise mashoko anenge akakosha kakurutu ematenda nema tsaona anenge adhibanwa nawo mumapato.

Vantu vamweni vane dambudziko rekuzwa nzeve dzavo dzinengana dzisingazwi zvakanaka, muntuwo unengana aizwi wakaremara .Ngekudaroko unoda zvinomudetsera kuti azwe.

Mimbiti inotidetsera kakurutu pamumvuri nekufema kwatinoita, pedzezvo inotipazve mitombo yakasiyana-siyana, nyuchi dzemene dzinogadzire uchi mukati mwemaruwa.

Antu anosima mabonore osimazve mutikiti kakurutu nguwa inongana ichinaya mvura Kuitire kuti vaone zviro zvekuti varye.

Maruwa akanaka yaambo anojekesa muntaraunda, anogadzira uchi nyuchi dzinoenda dzogadzirirapo uchi, vantu voona mutombo kubva kumuruwa nekunyuchi.

Mimbiti yakasiyana-siyana inoshande zvakawanda. Imweni inogadzire mapanewo embatso, imweniwo inongana yeishandiswa kuaka mbatso. Imweni yeishandiswazve kumwiwa, imweni yeishandiswa kurya michero dzinengana dziripo.

Kune mimbiti inoshanda zvakasiyana-siyna nemashango kune shango rakadai ngegusha rinoshandiswa kuita mutombo roshandiswazve kuita muriwo.

Maruwa akanaka yambo anoita kuti nyuchi dziuye dzigadzire uchi, uchi unozoshandiswazve ngevandu kugadzira mutombo mutombo inorape zvakasiyana siyana.

Humweni hushango hungaonekwa honingirwa kunga husina mushando kubeni hunongana hweirapa yaamho, zvakadai ngevamweni vane mangazi anoungana zvinoda kuti riombonoke riite mvura.

Maruwa akanaka yaamho anoita kuti nyuchi dzigadzire uchi inoineka weirapa antu kumatenda akasiyana siyana anengana ane vantu.

Mashango akaita ana muchukuwawa anorapa yaamho, kakurutu denda rekurumwa ngentunga rinorapiwa ngemuchukuwawa maningi.

Shango nezvimbiti zvimweni zvinomera padhuze nepamhatso. Zvingabaonekwa kungana zvemahala asi zvinongana kurapa iri mitombo yatinotoonera muberere.

Imweni mitombo yechiandu inotosimwa kubudikidza nemagadzirirwe eingana yakaitwa yotongwaririrwa pamhatso vantu veitotapura mashakani veigadzira mitombo veimwa.

Mitombo inogadzirwa ngechiantu yemimbiti, inotogadzirwawo yoiswa mumabhodhleya nemumapepa akaringirika. Munhu ootenga unotoona kungaamutombo wechiyungu.

Mitombo yechiantu inogadzira mitombo yekumwa nemafuta ekudzora. Ungava mutombo wekuchukucha ndiwona mazino, inogadzirwa zve kuburikidza kubva mutombo wakadai ngegavakava.

Kune mashango anogadziriswe mutombo eigadzire mutombo kakurutu mutombo webesha nyangwe mafuta emene amweni anogadzira.

Mbiti imweni ino kuyiwa yei gadziriswe mitombo mitombo yakona imweni ino ngwarirwa iri mu zvitumbu nemu mabhohleya kuitire kuti igare nguva yaka wanda yei shanda.

Vantu vamweni vanorarama kubudikidza ngemutombo yechiantu vanoisima pamambatso pavo veitora veitopipidza aafi akabata mutombo wechiyungu.

Kune mimbiti imweni inobara michero, michero inodetsera antu kuti arapike ndiyona umweni ungatoona ungati kurya einakirwa kubeni unenge eitorapika ndiyo.

Kune mashango anoonekwa mundau yega yega amweni mashango anoshandiswa kurapa amweni anorape besha amweni matenda emundani emasoro nekunyaradza marwadzo.

Mitombo ye chiandu ino ngwarirwa zvakanaka yaka vharirwa mu zvibhohleya ne muma gaba kuitira kuti ishandewo neku ngwaririka zvaka naka.

Tsangamidzi mumbuti unobetsera yambo kakurutu kuma tenda akadai ngeemundani denda re gotsorwa denda rekuti nyama dzinorwadza inorapa yambo.

Zvitoro kana mbatso dzinongwaririrwa mitombo dzinengana dzakangwarirwa zvakanaka dzakaturikwa padzisingapindirwi ngezuwa kana kuhanirwa ngemvura.

Anga mashango kana mapfiba nemimbiti zvinooneka munharaunda ngenharaunda zvinoshanda yaamho pakupa anhu mutombo nemuriwo ,amweni mapfiba anonga eitoshandiswe kuite muriwo.

Gavakava nemapirikisi zvinoshandiswa kugadzire mafuta ekudzora. Zvimweni zvoshandiswazve kugadzire mitombo inomwiva ngevantu, kubudikidza ngekurwara kwake.

Vasharuka vekudhaya vaironza kuti ukatsenga kana kumwe maguchu kunoite kuti mundu agwinye nendaramo yake inotutsirawo makore kubudikidza ngekugwinya.

Pakurutu n'anga dzidzona dzinoziya yaambo mbiti inorapa neinoporesa. Imweni inobvisa mapundu emene asi iri mbiti yechiantu.

Iyi ino tsetswa imweni ino twiwa imweni ino bikwa yo bekwa mu mabhotoro kuti ingwaririke yoshandiswa kunge mutombo yeito detsera antu.

Mbuti unotipa mumvuri unotipazve mweya wekufema kuti muntu afeme zvakanaka unotipazve mitombo kubudikidza ngenzinde dzawo dzikapipidzwa muntu omwa .

Mutombo akadai ngemu nyambanje ano shandiswa kurapa matenda kakurutu denda repuwa mwana akatii zeketera aka nyarara aka dzodzerwa mu nyambanje uno uya kumuka.

Mitombo imweni yechiantu yakaite mabutu kana mauswa inoshanda yaambo kakurutu irimubota inovhenganidzwa muntu orya ozwa kupora.

Kune mashango anodetsera amweni anodetsera mbuka dzinorya dzeiona zvikafu odetserazve kuvantu vanoone muriwo pamwepo nemutombo.

Tsangamidzi nendimu mutombo wakanaka yambho ukadhibaniswa kakurutu pakurapa besha unoshanda yambo nekuto nyaradza marwadzo.

Zvimbiti zvimweni wakazviningira zvaitangazvemahara. Kakurutu chipunganyunyu chinodetsera yambho kune vayani vanengana vanematenda emundani akapipidzirwa akamwa mvura yakhona unozwa zvirinani.

Chipunganyunyu chishango chakanaka yambho chinodetsera kakurutu kudhaya ana mbuya aishandisa kurapa matenda akadai ngemundani

Ruva ishango rakanaka yaamho rinoita kuti vantu vasapinda mudambudziko remurivo. Murivo unokasa kuibva usingadi muriro vakawandisa, mutombozve unotitsire ngazi.

Mimbiti dzakanakawo kune mbuka dzinotoraramawo kubudikidza ndiwona mimbiti dzimweni dzinogara mumbiti dzimweni dzinoitawo masaki akadai ngeshiri dzeikawo neshiri akadai neshiri dzeikawo mazanda nekugadzira vana vadzo.

Zvimbiti zvimweni takazviringira zvinengana zvakaita zvimbiti zvisina shwiro kubeni zvinenge zveirapa yaambo kakurutu matenda akaita emaronda zvisasa.

Mimbiti tinoishandisa kuite mutombo esi aidi kuzoti tsiki tsiki nemhatso mushi umweni inoriga kana nyoka kana kuwire padera pemhatso.

Pane mimbiti imweni inoonekwa mugowa kumakomo isingaoneki kwakadai nekwana Chirinda inengana isiyopi apa inengana yechirapa, antu anokwira motokari kuenda kotema mimbiti yakadaro kuti vaone kudetsereka.

Mitombo yechianhu inoshandiswa zvakawanda yaamho inokuyiwa imweni inoshandiswa yakakumanidzwa nezvekurya imweni ndiyo inomwiwa yakadaro.

Maruwa akanaka yaambo muntaraunda pakurutu pamuzi. Panengana pakajeka asi anengana ane zvimweni zvaanodetsera pakurutu kurapa matenda ari mukati mwenyama dzevantu.

Ruva rinozi gava kava rakanaka yambo rino shanda zvakawanda yambo rino mwiwa kunga mutombo rino dzorwa rei shandiswa kuita mafuta rino gadzira zve sipo dzeku shanda ndidzo.

Miti yakanaka yaambo muvantu ngekuti inopa vantu mumvuri yeipazve vantu mutombo pamwepo nekuti vantu vakone kufema zvakanaka.

Mashango akadai ngematapa ,mbowa ,mutikiti zvirozvo zvinoryiwa pamwepo zveishandiswazve kuite mutombo kakurutu mbowa inotutsire ngazi.

Shango rechipunganyunyu rinodetsera kurapa anthu kakurutu vanthu vanongana vane matambudziko emundani rinoitazve kuti munthu azwe kude kurhya.

Shango rimwe narimwe rine zvarinodetsera mukati mwemuntu. Mashango mamweni anoshandiswa kuryiwa pamwepo nekuitwa mutombo. Anokuyiwa, ongwarirwa kuitire kuzoshandiswa parinodiwa.

Maruwa amweni anodzinga nyoka pambatso, apedzazvo, anorapa matenda akatsarukana-tsarukana. Amweni anopishirwa oyite marota ,oshandiswa kuyita okudzorwa.

Nda anoshandiswa kukumanidzwa ngemuriwo wakadai nemutiki zvodetsera kuti muriwo wakona unake pedzesvo anorapazve matenda akasiyana siyana

Nyuchi dzinodakarira kugara mune maruwa akajeka, pega pega panonga pane maruwa akajeka panooneka pane nyuchi, panoo-nekahe uchi nekuti dzinobara dzeirye maruwa.

Kune mashango akadai ngechipunganyunyu chinodetsera yambho kurapa kakurutu matenda emundani anonyanya kubata ana adoko akamwiswa chipunganyunyu anozwa zvakanaka.

Muchu kukuvawa ishango rino shandiswa kuite murivo shango iri rinovava yaamho. Asi tinoona zve kuti rinorapa maningi kubudikidza ngekuvava kwaro utori mutombo.

Mitombo yechiantu imweni inonyikwa, imweni inokuyiwa, imweni inotwiwa kuti iwonekwe mashandiro ayo nekushandisika zvakanaka mumuntu

Kumakomo kunoonekwe mbiti yakawanda yaamho inodetsere vantu, vamweni vanohamba mimango dzakareba veienda mumakomo kotsvake mbiti yekuti vaone kugadzire mitombo dzevanengana veida.

Maruva mazhinji anorapa yaambo kakurutu matenda akadai ngemundani nemasoro negotsorwa. Akapipidzwa omwiva muntu unozwa kupora.

Kune miriwo yechindau inoshandiswa inga muriwo yakaita inga mbowa, mutikiti, gusha asi zveishandazve pamwepo kurapa antu.

Mimbiti yakadai nemugamu inopipidzwa yomwiwa yorapa vantu besha inorapa yampho vamweni vanoita wekufukira veida kurapa besha.

Mashango anoshanda zvakawanda kuburikidza mundaramo dzevantu anoshandiswa kuita muriwo anoshandiswazve kuita mutombo mashango akadai ngeguku negusha.

Mashango akanaka yambo, anotidetsera mukati mekupona kubudikidza ngekutipe mutombo inorape masoro, muntani pamwepo nemarwadzo inopedza.

Chimbuti chinozi chipunganyunyu chimbuti chinooneka kumatuntu chinorapa yampho matenda akaita kunge emundani neana anengana aine chitenda chekusada kurya.

Mbiti imweni yakaita kunge magwavha yoita mamengo inobara yamho michero inoryiwa ngevantu asi yeionekwazve mimbiti yeirapa vantu.

Maruva akanaka yambo pa ndaraunda kunyangwe munyari mugwasha munenge mwei ningirika mwaka jeka makati mboryo kubudikidza nge maruva aya antu ano onazve mutombo kubva paari.

Antu aneruzivo nemimbiti inorapa asharukwa vanoitora imweni inoyanokwa imweni inotanga yatwiwa kana kupondwa pondwa vogadzira vohluza vobeka muzvibhotoro kana muzvitombo.

Mimbiti inoshandiswa kuita mitombo inozikana ngeasharukwa. Ana adodori hafaniri kutsa mbiti yanengana asingazii ngekuti imweni inouraya.

Gava kava rino shanda yambo ka kurutu mu matenda emundani rino shandiswa zvee kunasira mafuta ano nasira ganda.

Gusha muriwo unonaka yambo kudarike nyama unodetsera zve kurapa zve kurapa marwadzo emundani kakurutu vaya vanongana vane marinda vakadya gusha zvino tandanuka.

Nyucho dzonodakarira yambo maruva dzikaona maruwa dzono bara uchi hwakawandisa yambo kubudikidza ngekuti dzinongana dzeirya dzeiguta.